Bibiiri banii, dɔɔ neŋkpoŋ boŋyeni, pneŋkpoŋ meŋ boŋyeni la. Kaa bibiiri mine dɔɔ, kaa ba mine zeŋ, ka a kaŋa are a pɛgle o bilɛɛ a pɛgle bilɛɛ bibilee kyɛ ka a dɔɔ meŋ dɔɔ a ka ba de boma biŋ ba niŋe a naŋ biŋ Kõɔ ne kolee ba nimitɔɔreŋ.

Pɔbɔ bayi ane bibiiri ra bata la ka ba are a sobiri noɔreŋ. Lɔɛ ka lɔɛɛ kãã koɔroo zie meŋ be a sobiri noɔreŋ, ka lɔɛ ayi are araa sobiri noɔreŋ. Kyɛ ka dɔbɔ bayi meŋ zɔŋ motori ka kaŋa be a lɔɛ kãã koɔroo zie ka kaŋa meŋ be a sokoɔraa.

Dɔbɔ la be kyanse zu. Ka ba mine are, ka ba mine zeŋ, ka ba baara sola panɛl. Ka hama biŋ a kɔge ba mine ka ne ka kaŋa meŋ pɛgle waayɛ, kyɛ ka dɛre biŋ ba naŋ na tu sigi.

Bibilii la be baa poɔ ɔnnɔ kõɔ, ka bayi e pɔɔbilii kyɛ ka bayi meŋ e dɔɔbilii. Dɔɔ neŋ pɔɔ taaɛ rɔba booti kyɛ k'a dɔɔ bonyen taa rɔba kuro booti kuro. Kyɛ ka pɔɔlee kaŋa taa talakpoŋ.

Pͻge neŋkpoŋ la zeŋ a ŋmaara boma kyԑ doole mine kyԑ kyee mine biŋi kyԑ biŋ booti ayi aneŋ pelaa aneŋ boma aneŋ koŋkolee neŋ kãã.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la a are kɔg taa. A nyɔge taa nuuri a zɛge a are kɔge sola panɛl, kyɛ ka ba zaa a yɛre kpaŋkpalama eŋ ba kɔkɔɛ ne ba nuuri poɔ.

Dɔbɔ bata la are, ka bayi a ti a ba tontombon a maala. Ka bonyeni are a ti boŋ a pɛgele boŋkaŋa, kyɛ ka ba zaa a vɔɔle zukpoli a are.

Dɔba bata la ka kaŋa biŋ sola panɛl a biŋ baateɛ bombɛrɛ ane bombile ka gyɛɛrikan biŋ ka booti biŋ kɔg kyɛ kaa dɔbɔ bayi a te are ka kaŋa leɛ a te ti a bone ka kaŋa meŋ are a bone.

Polisiri la be die poͻ a kyԑnԑ. ka dͻͻ kaŋa a seԑ kuri zeԑ a su kparoŋ a peerԑ sagere, ka kaŋa meŋ kpԑ die poͻ a are a kaara boma kyԑ ka bae ŋ kue a zie zaa.

Lɔɛ la ŋmɛ tare a sãã sããne pãã kyɛ ka a lɔɛ mine naŋ waana ka ba mine zɔŋ motori, ka ba mine are. Ka ba mine tɔlɔ ka ba mine are a kaara yɛlɛ na naŋ e a sobiri noɔreŋ.

Bibiiri ne ba mamine la sɛllɛ felaaware. Ka ba de boma a viliŋ gɔlle a felaaware poɔ kyɛ de a mine kyɛ de a mine eŋ kobilii poɔ a paa erɛ kyɛkaara ka a biiri laara.

Pɔɔsarbilii bata, ka kaŋazaa maŋ ar kɔɔ boma ba naŋ bore ka a buli. Ka ba de bon a boma a viliŋgɔlle, ka kaŋazaa maŋ muulokaala a boma poɔ ka ba nyɛ.

Mui neŋ bԑŋ, ka ba dogele gyԑlee ane nԑne, a de bͻͻdeԑ a eŋ taaleԑ a eŋ gyԑnlee neŋ vaare a eŋ zeԑre poͻ.

Bibiir la zeŋ dɛre zu, pɔb pɔbɔ ne dɔbɔ ka Bɔtɔr biŋ kɔɔ ba. Kyɛ ka koŋko bilii ane boma ba naŋ di kyɛ kyɛra bonzaole kaa biŋ a kɔɔ a biiri.